Owezempilakahle ugqoka amagilovisi ezivikela emikhuhlaneni eminengi njalo bayasebenzisa eminye imithi. Imithi abayasebenzisayo ilobungozi ezandleni ngakho iyabe idinga ukuthi umuntu azivikele.

Abezempilakahle ababili abamileyo owesilisa lowesifazane, owesilisa ugqoke isudu wabopha lethayi babambe eyinye into esandleni.

Imikhuhlane egcwele elizweni. Imikhuhlane leyi iyenza abezempilakahle behlale begqoke impahla zokuzivikela ukuze bengatholi imikhuhlane njengabantu abasebenza labantu ababuya begula imikhuhlane etshiyeneyo ngakho kuqakathekile ukuthi bezivikele.

Abezempilakahle basemkhankasweni .Owesifazana uphiwe ithuba .Umile uthwele mic esandleni. Uyachasisela abanye . Ugqoke impahla ezilama balabala alithanga .

Owesilisa ucimezile ukhangele phezulu ukhamisile, owezempilakahle udokotela uqoke ijazi elimhlophe lama gilovisi ezandleni uyahlola owesilisa lowu lapha emlonyeni.

Abantu abanengi abalatshwa esibhedlela balatshwa imikhuhlane etshiyeneyo njalo abezempilakahle kulezi insuku sebegqoka impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane oyabe ubulala isigulane njalo lasezandleni bayagqoka amagilovisi bevale amakhala kanye lomlomo.

Lonyaka izulu line kakhulu abantu abalali behlutshwa yiminyane bacele abezempilakahle ukuthi babuye esigabeni bezobafafazela babuyile lezigubhu zabo ezilomuthi njalo baqgokile lempahla ezabavikela emikhuhlaneni eminengi.

Umama ugqoke isikipa esilombala omnyama. Bamhlaba ijekiseni ngabezempilakahle. Bevikela umama emikhuhlaneni eminengi, esigcwele kulezi insuku, njalo bonke bavalile amakhala abo bezivikela emikhuhkaneni eminengi,

Imikhuhlane esimemethekile elizweni abazempilakahle ngoso sonke isikhathi sebehlala begqoke impahla zokuzivikela ukuze bengatholi umkhuhlane lowo bevale izandla, amakhala lomlomo kanye lamakhanda.

Abezempilakahle bavakatshele esikolo sabantwana abancane bafike bathola kuhlanzekile. Kuqakathekile ukuthi abantwana abancane betholakale endaweni ehlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.

Abezempilakahle omunye uyethesa umntwana isigubhu umntwana umncane akumelanga athwale isigubhu lesi sikhulu. Kukhona njalo owezempikahle owesifazana uthatha umntwana ipikitsha.

Amanzi aqakathekile empilweni zabantu njalo abezempilakahle bayasikhuthaza ukuthi indawo lapho esithatha khona amanzi kumele kube zindawo ezihlala zihlanzekile ngasosonke isikhathi.

abantu abasemkhankasweni wezempilakahle bami endaweni elotshani kanye lezihlahla ezilamahlamvu aluhlaza abesilisa labesifazana bathwele amaphetshana amhlophe ababhaliweyo bafundiswa izinto ezinengi kulo umkhankaso

Owesilisa esendaweni lapho okukhiwa khona amanzi. Okulempompi ubambe isigubhu esilombala olithanga. Uyahlekela uveze amazinyo amhlophe. Ngemuva kwake kulezihlahlakazana.

Amanzi ayimpilo, akula muntu ongaphila ngaphandle kwamanzi. Siyawanatha, yiwo njalo esipheka ngawo emakhaya, esigezisa ngawo. Abezempilakahle bayasikhuthaza ukuthi sinathe amanzi ahlanzekileyo ngasosonke isikhathi.

Owesifazana okha amanzi uquthile ubambe isigubhu esilombala olithanga esihlalise phezulu kwenditshi ngemuva kwakhe kukhona impahla ezichayiweyo.

Abeze mpilakahle bayasikhuthaza ngaso sonke isikhathi ukuthi indawo lapho okukhiwa khona amanzi kumele akuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi amanzi ayimpilo amanzi nxa sipheka sisebenzisa wona loba sinatha aqakathekile kakhulu empilweni zabantu.

umama uhlezi phansi uthwele umntwana eceleni kukhona osekhulakhulile umntwana kukhona usuwo olulomumbu phakathi kanye lomganu obomvu olokudla phakathi.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo abanye bayabe behambe ngoba umuntu esebenzise izidakamizwa zacina sezimkhulela sezimhlanyisa abanye njalo ngaba yabe lohlupho umuntu aswele ukuthi angatshela ubani uhlupho alalo acine secabange kakhulu ecine esehlanya.

Abantu akumelanga bethathe izidakamizwa. Izidakamizwa zilongozi kakhulu empilweni zabantu. Abantu abasebenzisa izidakamizwa isikhathi esinengi umuntu wakhona ucina esehlanya.

Umama uhlezi uthwele umntwana. Eceleni kukhona njalo abanye abantwana , uqhiyile ekhanda, phambi kukamama kulokhomane olulomumbu lomganu olombala obomvu olokudla phakathi.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo, kukhona owesilisa omileyo. Ogqoke isudu elombala omnyama. Ukhothamise ikhanda wakhangela phansi. Ngemuva kwakhe, kulamabala amanengi abhaliweyo ngokumhlophe.

Bahlezi abesifazana labesilisa esibhedlela sabantu abagula inqondo. Abezempilakahle bayafundisa abantu indlela okumele bephathe ngayo izihlobo zaso ezikulesi isibhedlela nxa seziphumile.

Esibhedlela kuletafula elikhulu elilombala omhlophe lapho okugcwele khona imitshina kanye lemithi eyabe isezigubhini eminye njalo esemagabheni alithanga okusetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane.

Esibhedlela kulezitulo phakathi lamabhentshi lapho izigulane ezifika zihlale khona zisalindele ukubona odokotela. Emnyango ipendiwe ilombala onsundu njalo phezulu emnyango kubhaliwe ngamabala amnyama umduli upendiwe phansi kuhlanzekile akula ncekeza.

Ekilinika ungangena phakathi kukhona izitulo lapho izigulane ezifika zihlale khona, zilombala omhlophe kanye lamatafula njalo emdulini kupendiwe kulemifanekiso etshiyeneyo.

Ibhakane eliseceleni komduli ogombolozele ikiliniki kumbe isibhedlela likhomba ibizo lendawo leyi njalo liyabe libhaliwe kanye lenombolo ,ofuna ukutshayela ucingo ,inombolo uyazithola kubhakane .

Emakilinika isikhathi esinengi kwandise ukuba lamabhakane ayabe etshengisa abantu ukuthi beqonde ngaphi njalo kwezinye izibhedlela bayabe belotshani obuluhlaza kanye lamaluba njalo phansi kuhlala kuhlanzekile ngasosonke isikhathi.

Ekiliniki kukhona indlu lapho izigulane ezihlolelwa khona ngodokotela bayazilalisa embhedeni. Kukhona njalo lemitshina odokotela abayisebenzisa nxa behlola izigulane lezi.

Izibhedlela ezinengi kumbe kungaba ngamakiliniki kwandise ukuba lebhakane elikhulu esangweni eliyabe libhaliwe ibizo lesibhedlela ukuze ababuya bedinga isibhedlela bengasazi bengalahleki.

indawo ezinengi kungaba sekiliniki kwandise ukuba lebhakane eliyabe libhaliwe imithetho yesibhedlela lendlela isibhedlela esisebenza ngayo abantu ababuyayo bafika bebale ukuze bebekwazi ukuthi lapha esibhedlela kusetshenzwa njani

Emakiliki isikhathi esinengi kwandise ukuba lamabhensthi phandle lapho izigulane ezifika zihlale khona zisalindele ukungena zibonwe ngodokotela njalo kukhona inqola esetshenziswa ngabagogekileyo kumbe abalimeleyo abangakwanisi ukuhamba, ilamavili.

Emaphandleni lakho sekulezibhedlela ezinengi. Izibhedlela lezi sezilemitshina ehlola abantu. Abantu abasathwali nzima ukuya ezibhedlela ezisemadolobheni belanda ukuyahlolwa ngemitshina.

Manengi amakiliniki aseyakhiwe kulezinsuku emakhaya siyabonga uhulumende kulapho abantu abathi nxabegula bagijimela khona besiya thola usizo kubodokotela kanye labomongikazi emakiliniki

kwesinye isikhathi abantu abaqala ukufika esibhedlela loba ekiliniki indawo nxa bengayazi phakathi akhona amabhakane alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abhaliweyo ngamabala amhlophe akhomba indawo ukuthi nxa usiya endaweni enje uqonda ngaphi

Abezempilakahle abathathu owesifazana uhlezi abesilisa ababili bamile bagqoke impahla eluhlaza okwesibhakabhaka indlu abakimiyo igcwele imtshina eminengi abasisebenzisa ukuhlola izigulane

Emakilinika kumbe eziibhedlela, kuyabe kulamabhentshi phakathi abantu abafika bahlale khona besalindele ukuthi bebonwe ngudokotela . Odokotela bayahlola abantu imikhuhlane etshiyeneyo kulezi insuku.

Ukuqakatheka kwezibhedlela kulapho esithola khona usizo nxa sigula omongikazi labodokotela abaqhatshwe nguHulumende ngumsebenzi wabo ukuthi basindise impilo zabantu abantu behlale bephephile ngazo zonke izikhathi.

Owesifazana owayefisa ukufundela ukuba ngudokotela. Isifiso sakhe sesize safezeka. Usesikolo sefundela ukuba ngudokotela. Ugqoke ijazi elimhlophe. Eceleni kukhona umtshina ofundela ukuwusebenzisa lamaphetshana phambi kwakhe.

Abantwana besikolo abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi bamile emagcekeni esikolo, phambi kwesakhiwo esilebhakani elibhaliweyo ibizo lesikolo ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

abafundi abafundela ukubangodokotela nxa ufuna ukuba ngudokotela uyahamba esikolo okweminyaka eminengi njalo ma usesikolo uyabe ufunda izinto ezinengi ezigoqela ukusebenza kwemitshina ukusebenza kwemithi

Abezempilakahle sebekhiphile usuku lapho abazabe befundisa khona abantu ngezinto ezinengi ezizabanceda empilweni yabo usuku kanye lesikhathi lendawo lapho abazabe bekhona

Ezibhedlela kumbe emakiliniki kulezi insuku ungahamba ugula odokotela labomongikazi bayakuhlola imikhuhlane eminengi bengakakwelaphi. Imikhuhlane egoqela igcikwane leHIV, umkhuhlane weBP kanye lomkhuhlane wetshukela.

Abezempilakahle siyababonga kakhulu loba abantu bengafuni ukubuya esibhedlela bayasukuma belande abantu emakhaya abantu nxa abezempilakahle sebethe babalanda bayasukumela phezulu labo sebesiyahlolwa imikhuhlane etshiyeneyo

Izibhedlela ezinengi kumbe emakiliniki zandise ukuba lamabhakane ayabe ebhaliwe ibizo lesibhedlela. Lokhu benzela abantu ababuya bengayazi indawo. Kubalula ukuthola indawo ngoba bayabona amabhakane.

Esibhedlela kumbe emaclinikhi kulendawo lapho okulwatshwa khona abantwana abancane kube lendawo lapho okuyelatshwa khona abantu abadala izakhiwo zekiliniki kulamafasteli njalo zakhiwe ngezitina aziplastwanga

Indawo ezinengi kungaba semakiliniki kumbe ezibhedlela, zandise ukuba lebhakane lesibhedlela, eliyabe libhaliwe umthetho wesibhedlela ukuvulwa kwesibhedlela lokuvalwa kwesibhedlela kanye lebizo lesibhedlela liyabe libhaliwe.

Izibhedlela kanye lamakiliniki sokulezimota ezithwala abantu abagulayo imota lezi zibizwa ngesikhiwa kuthiwa yiambulensi umuntu ogula kakhulu ongasakwanisi ukuhamba ziyamulanda imota lezi zimgijimise esibhedlela ngokuphangisa.

Inqola esiyithola esibhedlela kumbe emakiliniki esetshenziswa ngabantu abagogekileyo, ilamavili uyakwanisa ukufuqa umuntu umuse lapha ayabe esiya khona kumbe kwesinye isikhathi kuyahlala abantu abangakwanisi ukuhamba abagula kakhulu bebafuqe.

Izibhedlela kumbe amakiliniki loba amakhemisi kwesinye isikhathi emdulwini kuyabe kubhaliwe ibizo lendawo ukuze abantu ababuya bedinga bengathwali nzima behle bebone.

Esibhedlela kukhona ama bhentshi lapho abagulayo abafika behlale khona besalindele ukungena bebone odokotela. Kuleminyango ephendiweyo ngephenda emhlophe, njalo esakhiweni phezulu kubhaliwe ngamabala amhlophe.

Ikiliniki eyakhwe ngezitina ezibomvu ayiplastwanga phezulu ibhaliwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka ibizo lekiliniki njalo ekiliniki sithola omongikazi labo dokotela abelapha izigulane njalo sikhathi sonke kumele kuhlale kuhlanzekile ekiliniki

Umntwana uyagula uhambe lomama esibhedlala udokotela uhlola ukutshaya kwenhliziyo yomntwana esebenzisa ithulusi yakhe ugqoke ijazi elimhlophe udokotela. Umama lomntwana bahlezi ebhentshini.

Zinengi izibhedlela esezakhiwe esigabeni abantu abagulayo abasathwali nzima. Umuntu usehamba esibhedlela esiseduze suyathola usizo. Kuyabe kukhona odokotela labomongikazi esibhedlela.

Umama usesibhedlela usebelethile uhlezi embhedeni owesilisa kudlalisa umntwana omncane olele embhedeni. Umama ugqoke isikipa esimhlophe ukhona njalo eceleni owesifazana ogqqoke iqhiye emhlophe eceleni kukamama

Abantu abasesibhedlela abalele embhedeni abagulayo. Abantu laba bavalelwe ukuze odokotela ngaso sonke isikhathi bebuye bezebahlola, njalo kukhona lesikhathi laba abantu abavakatshelwa khona yizihlobo zabo.

isakhiwo sesibhedlela esinga plastwanga umduli esiyakhwe ngezitina phezulu kubhaliwe ngamabala amnyama kukhona abantu esibhedlela abalande ukuzelatshwa impilo yethu isesibhedlela ngoba nxa sigula kulapho esifka sithole khona usizo

Esibhedlela kumele kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi ngoba kubuya abantu abagulayo abezempilakahle bayasikhuthaza ukuthi abantu behlala endaweni ehlanzekileyo ukuze bengabanjwa yimikhuhlane eminengi.

Umfana ubeselesikhathi esesibhedlela egula, ngakho usengcono, udokotela uhamba lomfana ekhangela ukululama komfana, kugcwele labantu esibhedlela bajabulile ukubona umntwana esehamba.

Abezempilakahle abahleziyo abagqoke amajazi amhlophe bathwele amahlamvu kukhona njalo abagulayo ababuye ukuzothola uncedo kuleyondawo kukhona njalo itafula emhlophe lapha abafake izinto zabo abazisebenzisayo lebhakane ngemuva elilombala omhlophe libhaliwe ngemuva ngamabala amnyama

Ezibhedlela abantu abathwali nzima kukhona amabhakane ayabe ebhaliwe phakathi etshengisa abantu ukuthi nxa ufuna ukuya endaweni enje uqonda ngaphi kubalula ebantwini abagulayo esibhedlela abathwali nzima.

Kulezi insuku nxa uhamba ekiliniki ugula kukhona izinto odokotela abafika bakuhlole zona. Okwakuqala bayakuhlola umkhuhlane we BP okwesibili umkhuhlane wetshukela okwesithathu bayakuthatha igazi behlola igcikwane le HIV

Abezempilakahle abalapha isigulane ababili. Omunye ugqoke okumhlophe omunye ugqoke okuluhlaza. Bonke bazivikele lapha ezandleni ngokugqoka amaglovisi , bavala amakhala abo kanye lemilomo. Bezivikela kweminye imikhuhlane etholakala emoyeni.

Umuntu olamehlo abuhlungu uhlala ewahlikihla ngaso sonke isikhathi. Ugqoke isikipa esimhlophe. Lumuntu kufuze athole usizo kumele agijimele esibhedlela. Kukhona odokotela abasebenza ngamehlo.

Kuqakathekile ukuthi abantu behambe ezikolo kukhona abanye abangakwanisi ukubhala kanye lokubala umuntu wakhona impilo yakhe isuka ibenzima abantu abafundileyo abakwazi ukubhala impilo zabo zilula kakhulu njalo bayakwanisa ukudinga lemisebenzi lapho abazabe bebhala khona.

Eminye imikhuhlane ehlasela abantu umuntu uyaphuma izilonda emehlweni kumbe amehlo akhe etshone eluma ecine esebomvu. Kuqakathekile ukuthi abantu abalemkhuhlane enjalo, begijimele esibhedlela kukhona odokotela abakhangela ngamehlo.

Abanye abantu abalesikhumba ezihlala ziluma kumbe eziphuma amaqhubu . Umuntu wakhona uthole esezinwaya eze ebebomvu . Kumele agijimele esibhedlela .Ayethola usizo kubodokotela .

Abezempilakahle abavakatshele ezigabeni bagqoke amajazi amhlophe, abantu basukume ngobunengi bebuya ukuzohlolwa imikhuhlane etshiyeneyo, kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale ewazi umkhuhlane awugulayo.

Abezempilakahle kulezi insuku nxa uhamba ugula esibhedlela bayafika bekuthathe igazi befuna ukuhlola igcikwane leHIV bephinde bekuhlole lomkhuhlane wetshukela kanye lomkhuhlane we BP.

Abezempilakahle bagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi amacikwane lasemakhaleni bayabe bevalile kukhona eminye imikhuhlane esiyithola emoyeni ngakho abanengi yazivikela befake izifunyo ezandleni lakho bayagqoka amagulovisi

Umama uphume ithumba ekhwapheni. Esibhedlela odokotela bamphakamisise isandla befuna ukumkhama ithumba elisekhwapheni. Udokotela ugqoke amagilovisi amhlophe ezandleni.

Eminye imikhuhlane ehlasela abantu iyabe idinga ukuthi umuntu athole usizo kwabezempilakahle. Uyabe elunywa ebusweni umthole esebomvu gebhu. Ngakho akhona amafutha esibhedlela odokotela abambhalela wona ukuze umzimba ungalunywa.

Umama usesibhedlela uhlezi uvalile amakhala. Owezempilakahle ugqoke ijazi elimhlophe lamagilovisi amhlophe. Uthatha umama igazi, umhlola umkhuhlane we HIV.

Umuntu ogula kakhulu, esibhedlela odokotela bandise ukumvalela, kukhona imbheda lapho oyabe elele khona. Bayabe besenzela ukuvuka bemhlola ekuseni, njalo abanye abantu abagula kakhulu bayafakwa amatshubhu ayabe esuka emtshineni ebancedisa ukuthi baphefumule kwesinye isikhathi nxa umuntu engasakwanisi ukuziphefumulela yedwa.

Esibhedlela kukhona oDokotela laboMongikazi abasebenzela elabhorethori. Bayabe begqokile impahla zabo zokuzivikela njalo lapha ezandleni bayazivikela ngokugqoka amagilovisi. Eminye imithi abayisebenzisa elabhoretori ilobungozi ngakho kumele bezivikele ezandleni.

Elabhorethori kulekhabothi emhlophe kukhona elekhumpuyutha phezulu esetshenziswa ngodokotela kukhona njalo izitulo ezimbili lapho odokotela abahlala khona kanye lesigulane.

Elaboratory kugcwele imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela. Imtshina leyi ingahlola amagazi abantu eminye ingahlola izikhwehlela. Eminengi ihlola imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu

Esibhedlela kulendawo okubizwa kuthiwa kuselaboratory lapho esithola khona imitshina eminengi lapho okuhlolwa khona amagazi abantu kumbe imithambiso loba izikhwehlela.

Elaboritori kukhona amabhimu amabili lapho abalahlela khona ingcekeza eyinye ibhimu ulombala omnyama eyinye njalo ilombala olithanga zibekwe ngaphansi kwesinki lapha abagezela khona izandla kulempompi.

Eminye imithi etholakala elabhorithori odokotela baleyo ndawo bahlala begqokile amaglovisi ezandleni bezivikela kuleyo mithi ngoba ilobungozi ezandleni.

Elaboratory sithola imitshina eminengi ehlola izinto ezitshiyeneyo. Njalo odokotela bayathatha isikhwehlela zabantu abagulayo, kwesinye isikhathi bethathe umthambiso loba igazi bebuya bezihlola kuleyi indawo.

isigulane silalisiswe e laboratory kulo dokotela u dokotela uhlola isigulane ubambe isisu phezulu kulomtshina omkhulu osetshenziswa ngodokotela ukuhlola isigulane lesi

Elabhorethi sithola izinto ezinengi ezitshiyeneyo njalo kulapho odokotela nxa bethethe igazi lomuntu ikhona imitshina elabhorethi efika ihlole igazi ukuze odokotela bebone umkhuhlane obulala umuntu.

Esibhedlela kulendawo okuthiwa kuse Labolatory sithola imitshina eminengi kuleyondawo ehlola ukuhamba kwegazi labantu eminye njalo iyahlola ingaphakathi yomuntu imutshina leyo minengi njalo iyayelapha izifo ezinengi ezitshiyeneyo

Elabhorithori kulabodokotela abasebenzela kuleyo indawo kukhona imitshina kuleyi indawo kanye lemithi eminye iyabe isemambodleleni ayabe elezivalo ezimnyama ebhaliwe ibizo lomuthi.

Elabhorithori kulabodokotela abasebenza kuleyo ndawo. Odokotela laba bahlola izinto ezitshiyeneyo. Nxa isigulane sigula, kwesinye isikhathi bayathatha umthambiso wesigulane behambe lawo elabhorithori besiyawuhlola. Nxa bewuhlola, bayagqoka amagilovisi ezandleni.

Owezempilakahle ohleziyo elabhorithori esitulweni esilompala omnyama usebenzela kuleyi indawo. Kulemitshina eminengi oyisebenzisayo eminye mikhulu eminye imncane njalo kulemithi eminengi eminye isemabhokisini.

Elaboratory kulapho okuhlolwa khona amagazi abantu kwesinye isikhathi abakhwehlela kakhulu odokotela bayathatha izikhwehlela bebuye kule indawo kukhona eminye imitshina eminengi esebenza ukuhlola izinto ezitshiyeneyo

Abezempilakahle abathathu abahleziyo abasebenzela elabhorethi. Bagqokile amagilavisi bonke ezandleni. Kukhona imitshina kanye lemithi abayisebenzisa kule indawo okudinga ukuthi bazivikele ezandleni nxa bekubamba.

Esibhedlela kulendawo okubizwa kuthiwa kuselaboratory, lapho sithola imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela eminye imitshina ingahlola ingaphakathi yomuntu eminye njalo ihlole ukuhamba kwegazi eminye ngehlola amagazi abantu abagulayo.

Imbodlela yomuthi ecazimulayo elombala omnyama ivaliwe ngesivalo esimnyama inamathiselwe iphetshane elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama ibizo lomuthi lendlela okumele usetshenziswe ngayo.

Odokotela abasebenzela elaboratory bengahlola umuntu igazi kukhona impumela abaphuma layo njalo impumela leyi ikwaniswa ukubalwa yibo odokotela bayabalela isiguli besichasisela.

Elabhorithori sithola imtshina eminengi njalo kulapho abathi odokotela bengakuthatha igazi bayaliletha kule indawo kukhona umtshina ehlola igazi kwesinye isikhathi bengakuthatha isikhwehlela kumbe imthambiso ikhona imitshina njalo elabhorithori ehlola lezozinto.

Omama abasebelethile kukhona indawo lapho esibhedlela abagcinwa khona. Kuyabe kulombheda njalo kukhona odokotela labomongikazi abavuka behlola abantwana abancane nxa beqeda ukubelethwa.

Umntwana ubeselensuku ezintathu egula umama wasecabanga ukumhambisa esibhedlela. Udokotela owesilisa ufike wahlaba umntwana ijekiseni, ubegqokile amagilovisi ezandleni ezivikela emikhuhlaneni eminengi

Omama bayaxoxa bavela esibhedlela abantwana kade bethontiselwa njalo banye behlatshwa amajekiseni ukhona imikhuhlane ehlasela abantwana abancane. Ngakho omama basukumele phezulu besiyalaphisa abantwana esibhedlela.

Isibhedlela lapho okulatshwa khona abantwana abancane. Abantwana abancane balatshwa bodwa abahlanganiswa labantu abadala ngoba kukhona eminye imikhuhlane egulwa ngabantu abadala ehlasela abantwana ngokuphangisa, yikho belatshwa bodwa.

Umntwana usesibhedlela, abezempilakahle banathisa umntwana umuthi oseseipunwini bevikela umntwana emkhuhlaneni etshiyeneyo. Umntwana ohlezi esitulweni esilombala omhlophe.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela ikakhulu nxa behlinza umuntu amathulusi ayacazimula njalo amathulusi lawa nxa beqeda ukuwasebenzisa kulemithi abawagezisa ngayo bebesebe wabeka endaweni ehlanzekileyo.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imitshina yokuhlola izigulane eminye imitshina njalo ilabomabonakude phezulu. Nxa udokotela ekuhlola uyabe ekhangele kumabonakude. Kukhona lezitulo lapho izigulane ezifika zihlale khona nxa zihlolwa.

Amathulusi esiwathola esibhedlela asetshenziswa ngodokotela kanye labomongikazi, amanye amathulusi lawa phambili ayabe ecijile njalo isikhathi esinengi siwathola ezindlini lapho okuhlinzelwa khona abantu.

Esibhedlela sithola imitshina eminengi. Imitshina leyi eminye iyahlola ingaphakathi yomuntu, eminye njalo ngehlola amagazi. Imitshina leyi minengi njalo ihlola imkhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni.

Esibhedlela kulapho esigijimela khona nxa sigula asiyi kwezinye indawo kulapho okulabodokotela khona labomongikazi abalapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo ngakho nxa ugula gijimela esibhedlela ungahlali ekhaya kukhona imtshina odokotela abasihlola ngayo

Esibhedlela kulamathulusi amanengi asetshenziswa ngodokotela. Nxa ugula kwesinye isikhathi bengakuhlaba ijekiseni, kukhona njalo ithulusi esetshenziswa ukuhlola inhliziyo yomuntu ogulayo.

Esibhedlela kulemitshina eminengi kanye lamathulusi imitshina le lamathulusi kusetshenziswa ngodokotela kanye labo mongikazi nxa beselapha izigulane kukhona amathulusi abawasebenzisayo

Okungamakhabothi okutholakala esibhedlela ikakhulu eceleni kombheda womuntu ogulayo kulamavili njalo kulama shelufu isigulane siyakwanisa ukufaka izinto zaso kanye lamabhuku aso esibhedlela lamaphilisi.

Esibhedlela sithola imitshina eminengi esetshenziswayo kukhona njalo lamathuluzi kwesinye isikhathi odokotela bayasebenzisa amalephuthophu abo lamakhompuyutha lapha esibhedlela.

kulezi insuku minengi imtshina esiyithola esibhedlela njalo imitshina leyi iyahlola imikhuhlane etshiyeneyo kukhona njalo eminye eyabe imincane ehlola isisindo somuntu ogulayo eminye njalo ihlala ingaphakathi yomuntu eminye ihlola ukuhamba kwegazi

Minengi imitshina esiyithola ezibhedlela kuulezi insuku. Imitshina leyi iyenza impilo zabodokotela zibelula. Abasathwali nzima, sebehlolangayo izigulane, njalo uhlola imikhuhlane etshiyeneyo.

Okungamagajana esikuthola esibhedlela, odokotela nxa behlola abantu umkhuhlane we HIV, bayathatha igazi befake kulokho okungamagajana. Amagajana lawa baya wasa e-laboratory lapho abafike behlole khona amagazi befuna ukubona ukuthi umuntu ubulawa yiwuphi umkhuhlane.

Izibhedlela ezinengi sezilemitshina ehlola abantu abagulayo. Imitshina leyi ikakhulu isetshenziswa ngo dokotela. Ingahlola amagazi abantu, ingahlola izisindo zabantu

Esibhedlela sithola izinto ezinengi ezisetshenziswa ngodokitela. Ezigoqela imithi eyabe isemagabheni amancane. Kukhona njalo imitshina. Kukhona kanye lamathuluzi. Kunengi okuyizinto esikuthola ezibhedlela okusindisa impilo zabantu.

Esibhedlela odokotela bayasebenzisa amathuluzi amanengi nxa behlola izigulane. Kukhona ithulusi esetshenziswa ngodokotela ukuhlola inhliziyo yomuntu ogulayo abayifaka esifubeni somuntu.

esibhedlela sithola izinto ezinengi kukhona amaphilisi aphiwa abantu abagulayo kukhona njalo amaphilisi aphiwa omama bezivikela ukuthi bengazithwali kukhona njalo lamajazi abakhwenyana aphiwa obaba abawasebenzisa nxa besiya emacansini labo mama bezivikela emikhuhlaneni eminengi

Imtshina esetshenziswa esibheldela imnengi, njalo iyahlola imkhuhlane etshiyeneyo. Eminye iyabe imncane, eminye imkhulu, ngakho imtshina leyi isebenza ngendlela ezitshiyeneyo.

Esibhedlela sithola imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela. Eminye imitshina iyahlola isisindo somuntu ogulayo eminye njalo imitshina iyahlola ingaphakathi yomuntu .Kumbe ukuhamba kwegazi emuntwini.

Amathulusi asetshenziswa esibhedlela ngodokotela. Amanengi akhona alombala ocazimulayo kugoqela izigelo kuphinde kube khona leyinye ithulusi odokotela abahlola ngayo inhliziyo yomuntu ogulayo befuna ukuzwa ukutshaya kwayo.

Ithulusi esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulane .Ilombala omnyama Kanye lomhlophe manengi amathulusi esiwathola esibhedlela. Amanye ngahlola umkhuhlane wetshukela amanye njalo uyabe uhlola umkhuhlane we BP.

Kulezinsuku esibhedlela umsebenzi wabodokotela usulula kakhulu kulemitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela imitshina leyi ihlola imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu

Manengi amathuluzi esiwathola ezibhedlela asetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane . Amathuluzi lawa amanye ayabe ecijile phambili njalo elombala ocazimulayo.

Sokulokhe kwabalemtshina ezibhedlela imsebenzi yabodokotela isilula abasathwali nzima odokotela bayasebenzisa imitshina leyi nxa behlola izigulane ezibuya zigula imkhuhlane etshiyeneyo.

Esibhedlela uthola konke ongabe uyakudinga , kukhona imitshina ehlola abantu, kukhona imitshina esetshenziswa ngodokotela. Loba ungaze ubulawe lizinyo ufuna ukulikhipha akhona amathulusi odokotela abakukhipha ngawo izinyo.

Igabha elomuthi elilesivalo esilombala olithanga linanyathiselwe iphetshana elilombala olithanga, elibhaliweyo ngamabala amhlophe. Igabha leli lihlala livaliwe ngaso sonke isikhathi ukuze umuthi ophakathi ungatshaywa ngumoya.

Ukubaluleka kwemithi yesikhiwa eyakulezinsuku enathwa ngabantu abagulayo, eyabe isemabhokisini ayabe evaliwe ukuze leyomithi ingatshaywa ngumoya njalo lapho emabhokisini kuyabhalwa ibizo lomuthi, lendlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo.

Imithi eminengi eyakulezi insuku iyabe isemabhokisini ayabe evaliwe ukuze umuthi ophakathi ungatshaywa ngumoya njalo amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe lebizo lomuthi lendlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo.

Isikhathi esinengi amaphilisi ayabe esemabhokisini, emabhokisini lapha ayebe egoqelwe ngamaphepha, njalo ibhokisi liyabe livaliwe, ukuze engatshaywa ngumoya. Abantu kumele basebenzise amaphilisi angatshaywanga ngumoya ukuze asebenze kuhle emzimbeni.

Abantu abagulayo bayakhuthazwa ikuthi begijimele ezibhedlela. Odokotela bayabahlola bebanike amaphilisi okunatha abanye njalo ngabaphiwa imithi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi uvakatshele esibhedlela ukuze uthole usizo.

Amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo njalo wonke ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo amanye ayabe emhlophe amanye njalo ayabe elithanga. Sonke isikhathi amaphilisi kumele ehlale endaweni evalekileyo ukuze engatshaywa ngumoya.

Ibhokisi lamaphilisi elilembala etshiyeneyo libhaliwe ukuthi amaphilisi aphakathi kwebhokisi mangaki. Njalo amaphilisi kumele ehlale endaweni ehlanzekileyo njalo ehlale evaleliwe emabhokisini lawa ukuze engatshaywa ngumoya.

Imithi yokukhwehlela minengi eyakulezi insuku. Ukhona umuthi okuthiwa ngesikhiwa yi Prospan, unathwa ngabantu abakhwehlela kakhulu. Umuthi lowu ulosizo kakhulu empilweni zabantu. Uyabe usembodleleni elesivalo esimhlophe ilombala onsundu.

Amafutha asegabheni elikhulu elimhlophe agcotshwa ngabantu abalezikhumba ezilumayo abhaliwe ngamabala abomvu kwezinye indawo amnyama lokuthi asetshenziswa njani kuyabe kubhaliwe.

Abantu abagulayo banatha amaphilisi ayimihlobo hlobo etshiyeneyo kukhona njalo amaphilisi anathwa ngabantu abangomama bezivikela ukuthi bengazithwali kuyangokuthi wena unatha waphi amaphilisi owabhalelwe ngudokotela.

amabhokisi alemithi ethengiswayo abhaliwe njalo lebizo lomuthi ophakathi amaphilisi lawa intengo yayo iphansi abantu abanengi bayabuya bezothenga kule indawo

Abantu abalo mkhuhlane we B.P kwesinye isikhathi abanye bayanatha amaphilisi e B.P abanye njalo ngabahlatshwa amajekiseni e B.P.Ijekiseni iyabe isebhokisini elilombala olithanga kubhaliwe ngamabala amnyama.

Umuthi wokukhwehlela onathwa ngabantwana abancane ophakathi kwebhokisi ililombala omhlophe kweyinye indawo. Libhaliwe ngamabala amnyama kanye lamhlophe. Umuthi lowu uvalelwe ukuze ungatshaywa ngumoya.

Abantu banatha amaphilisi amanengi atshiyeneyo kuya ngokuthi wena ubulawa yiwuphi umkhuhlane. Amaphilisi amanye amhlophe amanye alithanga wonke ayelapha emzimbeni yabantu abagulayo.

Imithi eminengi kungaba ngeyokukhwehlela kumbe amaphilisi akulezi nsuku kuyabekufakwe emabhokisini avaliweyo ukuze angatshywa ngumoya njalo amanye amaphilisi kwesinye isikhathi ayabe esemagabheni amhlophe avaliweyo.

Amabhokisi amanengi andise ukuba lomuthi kumbe lamaphilisi ngasosonke isikhathi ayabe evaliwe ukuze umuthi ophakathi ungatshaywa ngumoya njalo ayabe ebhaliwe phandle ibizo lomuthi lendlela okumele usetshenziswe ngayo

amabhokisi amathathu alamaphilisi abhalwe okutshiyeneyo njalo amaphilisi alapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni nxa utshaywa likhanda ngeke bekunike amaphilisi alapha isisu esibuhlungu bayakunika amaphilisi ekhanda

Abantu abalomkhuhlani wamaphapho kumbe izinso kukhona umuthi osembodleleni elesivalo esimhlophe obhaliweyo indlela okumele bewusebenzise ngayo umuthi lowu ubhaliwe lebizo lumuthi.

Amaphilisi ayimihlobo emnengi etshiyeneyo amanye ayabe emhlophe amanye elithanga njalo amaphilisi alapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Ibhokisi elilema philisi elivaliweyo. Amaphilisi asetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo. Abanye bayanatha kanye ngosuku abanye njalo banatha kathathu. Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa etsheliwe ngodokotela ukuthi anathe njani amaphilisi alandele lokhu ayabe ekutsheliwe.

ibhokisi lomuthi lingaba ngelamaphilisi elilombala omhlophe njalo liyabe libhaliwe ibizo lamaphilisi lendlela okumele inathwe ngayo abanye bayanatha kabili ngosuku omunye njalo unatha kanye amaphilisi

isikhathi esinengi into ebulala abantu abanengi abantu bayathenga imithi isemabhokisini nxa befika emakhaya ababali okubhaliweyo kuqakathekile ukuthi abantu beqale bebale okubhaliweyo ebhokisini bengakasbenzisi umuthi ophakathi

Amaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo. Amanye makhulu njalo amanye mancane. Amanye ayabe elombala omhlophe amanye aluhlaza. Amaphilisi elapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni.

Imithi eminengi nxa siyithenga iyabe isemabhokisini, laloba esiyiphiwa esibhedlela ngodokotela layo iyabe isemabhokisini. Amabhokisi lawa avikela imithi ephakathi ukuthi ingatshaywa ngumoya.

Imithi yokukhwehlela esemabhokisini njalo amabhokisi lawa avaliwe ukuze imithi leyi ingatshaywangumoya , ibhokisi libhaliwe ibizo lomuthi langendlela okumele unathwe ngayo

Eminye imithi esiyiphiwa esibhedlela kumbe esiyithenga emakhemesi iyabe iphakathi kwama bhokisi amanengi atshiyeneyo, eminye njalo siyayithola isemagabheni alombala omhlophe konke lokhu kuyabe kuvaliwe ukuze umuthi ophakathi ungatshaywa ngumoya.

Amaphilisi esiwathola esibhedlela nxa engekho emagabheni kwesinye isikhathi ayabe ephakathi kwamabhokisi. Amaphilisi ayelapha abantu abagulayo. Kuya ngokuthi wena unatha aphi amaphilisi njalo ayimihlobo etshiyeneyo.

Imbodlela ezilomuthi ezitholakala ezibhedlela. Imbodlela lezi ziyatshiyana. Ezinye zilezivalo eziluhlaza ezinye njalo zilezivalo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Zisetshenziswa ngodokotela ezubhedlela nxa beselapha abantu kumbe behlaba abantu abamajekiseni.

Igabha elimbala olithanga elingcwele amapills phakathi amapills alombala omhlophe amapills aqeda ubuhlungu emzimbeni kumbe alapha iminye imikhuhlane abantu abanengi bagula imikhuhlane etshiyeneyo

Kungaba yimithi kumbe amaphilisi isikhathi esinengi kuyabe kuphakathi kwamabhokisi ukuze kungatshaywa ngumoya njalo amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe indlela umuthi kumbe amaphilisi okumele esetshenziswe ngayo.

Amaphilisi alapha umkhuhlane wesihudo , amaphilisi asebhokisini elimhlophe elilombala oluhlaza , abhaliwe njalo ngamabala amnyama kanye lamhlophe lendlela okumele anathwe ngayo amaphilisi lawa

Amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo. Amanye ayabe elombala omhlophe amanye alombala olithanga amanye njalo umbala oyinsundu. Wonke amaphilisi ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Igabha lamaphilisi elilombala olithanga .Libhaliwe ibizo lamaphilisi lendlela okumele enathwe ngayo . Amaphilisi alendlela. abantu abawanatha ngawo .Omunye uyanatha kanye ngosuku omunye njalo uyanatha kathathu ngosuku.

Amaphilisi ayimihlobo hlobo eminengi etshiyeneyo amanye alombala olithanga amanye alombala obomvu amanye njalo ayabe emhlophe wonke amaphilizi ayaqeda ubuhlungu emzimbeni womuntu ogulayo.

Kukhona abanye abantu loba umuntu wakhona angaze edle njani usala enjalo elokhu elambile uyabe elamawemusi esiswini ngakho ukhona umuthi odokotela abamnika wona oyabe usebhokisini elilombala omhlophe kanye lolithanga.

Imbodlela yomuthi, elesivalo esimhlophe. Ebhaliweyo ibizo lomuthi. Eceleni kukhona ibhokisi lomuthi. Elibhaliweyo ngamabala amhlophe, ibizo lomuthi ophakathi. Labhala lendlela umuthi okumele usetshenzuswe ngayo.

Amanye amafutha agcotshwa ngabantu abalezikhumba ezilumayo, kumbe eziphuma amaqubu amancane. Ayabe esema tshubhini amhlophe, njalo amatshubhu lawa ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi lendlela okumele bewusebenzise ngawo.

Amabhokisi amanengi awamaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo, amanye alombala olithanga amanye amhlophe wonke abhaliwe ibizo lamaphilisi lendlela okumele asetshenziswe ngawo.

Imithi eminengi eyakulezi insuku yandise ukufakwa emabhokisini. Nxa iyabe ingekho emabhokisini, iyabe isemagabheni. Konke amabhokisi lamagabha kuyabhalwa ibizo lomuthi lendlela okumele kusetshenziswa ngayo.

Amaphilisi amanengi esiwaphiwa esibhedlela loba esiwaphiwa emakhemisi ayabe ephakathi kwamabhokisi avaliweyo ukuze engatshaywa ngumoya njalo amabhokisi lawa ebhaliwe ibizo lamaphilisi lendlela okumele asetshenziswe ngawo

Amaphilisi ayatshiyana kukhona amanye ayabe emancane amanye njalo emakhulu konke lempala amanye amhlophe amanye ansundu amanye eluhlaza. Amaphilizi ayaqeda ubuhlungu emzimbeni yabantu abagulayo.

Isikhathi esinengi imithi enathwa ngabantwana abacane iyabe ilemfanekiso yabantwana emabhokisi njalo iyabhalwa lokuthi yimithi yabantwana abancane lendlela okumele abadala benathise ngayo abantwana imithi leyi kuyabe kubhaliwe konke.

Nxa uthenga umuthi ekhemesi kumbe uwuphiwa esibhedlela ngodokotela umuthi uyabe uphakathi kwebhokisi njalo ibhokisi leli liyabe libhaliwe ibizo lomuthi liphinde libhalwe lokuthi umuthi unathwa ngabantu abangakanani lokuthi unathwa njani

Imithi esiyiphiwa esibhedlela kumbe emachemis esiyithengayo iyabe isemabhokisini okubulala abantu yikuthi umuntu angafika eqale ebale okubhaliweyo umuntu ufika adumele avule athathe umuthi asebenzise engabalanga ukuthi usetshenziswa njani

Amaphilisi ayimhlobo emnengi etshiyeneyo amanye njalo angaba luhlaza amanye ebe mhlophe. Amaphilisi njalo alapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni kukhona njalo lamaphilisi anathwa ngomama bezivikela ukuthi bengazithwelo.

Amafutha okugcoba aphakathi kwetshubhu emhlophe ebhalwe ngamabala amnyama ibizo lamafutha. Amafutha lawa asetshenziswa kakhulu ngabantu abalezikhumba ezilumayo kumbe eziphuma amaqubu.

Amaphilisi alendlela anathwa ngayo odokotela bayatshela umuntu ukuthi kumele anathe ekuseni lantambama abanye njalo bayanatha kathathu ngelanga kumele abantu belandele abayabe bekutsheliwe esibhedlela

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe kwezinye indawo. Libhaliwe ngamabala amnyama kanye labomvu ibizo lomuthi labhalwa lokuthi amaphilisi aphakathi nganganani. Amanye njalo ayabe eyi"200 milligrams "

Igabha elimhlophe elamaphilisi elilesivalo esimhlophe . Libhaliwe njalo ibizo lamaphilisi labhalwa lokuthi amaphilisi aphakathi mangaki . Amaphilisi lawa ayalapha ubuhlungu emzimbeni yabantu abagulayo.

Amaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo njalo nxa esibhedlela besinika amaphilisi kulendlela okumele sizilandele esiyabe sizitshelwe ngodokotela omunye uyakwanisa ukunatha amaphilisi ekuseni lantambama amanye amaphilisi njalo unatha kanye ngosuku.

Imithi yonke esiyithola esibhedlela kumbe emakhemisi nxa iyabe ingekho emabhokisini iyabe isemagabheni konke kuyabe kuvaliwe ukuze kungatshaywa ngumoya njalo kuyabhalwa lebizo lalowo muthi.

Umuthi olapha isifuba esibuhlungu umuthi ophakathi ulombala omnyama njalo imbodlela ivaliwe ngesiciko esimhlophe yabhalwa indlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo ngamabala amhlophe

Bahlezi abantu esibhedlela sabantu abagula ingqondo, besendaweni elotshani obuluhlaza phansi kanye lezihlahla ezinkulu, baxoxisana indlela okumele begcine ngayo izihlobo zabo esezigula ingqondo.

Abantu abesibhedlela sabantu abagula inqondo abesilisa labezifazana bahlezi emabhetshini owesifazana umile ufundisa abantu laba indlela okumele begcine ngayo izihlobo zabo ezilapha esibhedlela nxa seziphumile.

Abantu abasesibhedlela sabantu abagula ingqondo abathathu. Ababili owesilisa lowesifazana bayahlekelela, owesifazana uqamele owesilisa. Omunye ngowezempilakahle, uxoxisana lalaba ababili.

Abezempilakahle, abasindisa impilo zabantu. Kulapho esigijimela khona esibhedlela nxa sigula. Abantu laba balesineke kakhulu. Basebenza labantu abagula kakhulu, njalo abayabe bengakwanisi ukuhamba kanye lokuhlala, kodwa bayasibekezelela. Basilaphe sinjalo.

Umncintiswano wabantwana abagade amabhayisikili bamile abantwana sebelindele ukuthi imncintiswano uqale bami phambi kwesakhiwo esiyakhwe ngezitina ezibomvu njalo kulamafasiteli

abantu abagula kakhulu bayavalelwa esibhedlela kukhona izindlu lapho abahlala khona eziyabe zilembheda njalo kukhona imthetho lapha esibhedlela abavakatshela abantu abagulayo balesikhathi okumele babuye ngaso abaphombi ukubuya laloba yisiphi isikhathi

Abezempilakahle abahleziyo kuletafula enkulu phambi kwabo. Kugcwele amakhompiyutha amanengi. Kulezinsuku i- technology isiphucukile lapho ababhala khona izinto zabo ezinengi ezitshiyeneyo besebenzisa amakhompiyutha.

Abantwana besikolo bamile bagqoke ama uniform kukhona lombalisi wabo phakathi ababili bathwele ibhakane elibhaliweyo ngamabala amhlophe ngemuva kulomduli ogombolozele isikolo kulezihlahla ezinkulu.

Kuyingozi ukuthola abantwana bedlalela endaweni egcwele amanzi amanengi kwesinye isikhathi omunye engacina ewela phakathi ayehluleke ukuphuma ecine sefela emanzini abadala bayakhuthazwa ukuthi bakhuze abantwana bengadlaleli endaweni ezigcwele amanzi

Abezempilakahle abamileyo abesilisa labesifazana abagqoke izikipa ezifananayo ezilombala omhlophe nkengemuva kwabo kulotshani obuluhlaza tshoko Kanye lezihlahla ezinkulu

Thina ngesikhathi sifunda, sasisebenzisa amabhuku nxa sifundiswa ngababalisi. Abantwana bakulezinsuku, ithekhinoloji isiphucule abantwana. Sebesebenzisa amalephuthophu nxa befunda ezikolo.

ngesikhathi sokukuzithokozisa kulabantwana abasakhulayo bayayenza umcintiswano wamabhayisikile bami phambi kwesakhiwo esiyakhwe ngezitina ezimhlophe kulamafasitela balindele ukuqakalisa

Umhkuhlane osuqede abantu elizweni owegcikwane leHIV umkhuhlane lowu awuwelapheki kodwa odokotela kukhona indlela abawulalisa ngayo ukuze ungamemetheki kakhulu emzimbeni womuntu akhona amaphilisi abawanathayo alalisa ukhuhlane

Bajabulile abantwana bami lomama wabo bathwele inkukhu ezandleni bayajabula ngoba namuhla bazatsheba ngenyama yenkukhu asibunandi inyama yenkukhu bathokozile abantwana baveze amazinyo amhlophe.

Umntwanna ulele embhedeni esibhedlela .Udokotela uyahlola umntwana ukutshaya kwenhliziyo usebenzisa ithuluzi yakhe .Eceleni kukhona njalo omunye udokotela osebenzisa I computer

Ababili ngesikhathi sabo sokuzithokozisa owesilisa ulele wakhangela phansi unqunu phezulu owesifazana uyamubamba bamba lapha emahlombe ugqoke isikipa esilombala omhlophe.

Abantwana ababili abahlezi ezitulweni abagogegileyo, kukhona phakathi kwabo owesifazana ogqoke ingowani elombala obomvu uyaxoxa labantwana laba omunye umkhangele ebusweni.

Abezempilakahle abasemkhankasweni bayafundisa abantu ukuthi kukhona ukudla okumele bekudle. Ukwenzela ukuthi imzimba yabo ihlale ihlanzekile ngaso sonke isikhathi. Njalo ukudla lokhu kuyavikela abantu emikhuhlaneni eminengi .

Kuqakathekile nxa ungumuntu uhlale ukwazi ukuthi umzimba wakho ubulawa yiwuphi umkhuhlane , kumele abantu behlolwe imkhuhlane efana labo BP , otshukela kanye legcikwane le HIV

Abezempikahle abamileyo abesilisa kanye labesifazana, owesifazana ogqoke imphahla eziluhlaza kanye lasekhanda kukhona njalo abanye abagqoke amajazi amhlophe bami esibhedlela.

Abantu abathathu abezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe ababili basebenzisa imitshina ephezulu kwetafula bakhangele emitshineni leyi imitshina ilombala omhlophe kanye lomnyama owesilisa omileyo phakathi la phakathi kwabesifazana.

Amaqembu amabili asemcintiswaneni webhola elinye iqembu igqoke isikipa esilombala oluhlaza elinye njalo esilombala olithanga omunye wabo uselimele kukhona abe red cross ababili abancedisa lowo olimeleyo olele phansi.

Owesifazana osesibhedlela ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka uvalile amakhala akhe ukuzivikela kweminye imikhuhlane etholakala emoyeni umi endlini ependiweyo umduli ngependa emhlophe kukhona njalo lemitshina eyokuhlola izigulane.

Umntwana usesibhedlela lomama wakhe, bahlezi ebhentshini. Udokotela wesilisa usebenzisa ithuluzi lakhe ukuhlola indlebe yomntwana ebuhlungu. Udokotela ugqoke ijazi elimhlophe kukhona lombheda lapho alalisa khona izigulani nxa ezihlola.

Umntwana usesibhedlela ulimele indlebe udokotela uthwele ithulusi yakhe uyifake endlebeni yomntwana uyahlola okulimaze umntwana njalo ugqoke ijazi elimhlophe

Ekhemisi ungangena phakathi kulebhakane elibhaliweyo ngamabala amhlophe. Kukhona njalo izihlahla ezinkulu lotshani obuluhlaza lezihlahla ezihlanyeliweyo eziyenza kubukeke kukuhle kule indawo. Phansi kuhlanzekile akula ngcekeza.

Kulezi insuku asemanengi amakhemisi lapho esithenga khona imithi nxa sigula njalo umuntu uhamba ekhemisi eseduze kwakhe. Akusela sidingo sokuhamba umango omude njalo ekhemisi bandise ukufaka ibhakene esangweni ukuze umuntu obuya elayeliwe engalahleki.

Ekhemisi sithola imithi eminengi eyabe iphakathi kwamabhokisi .Kukhona njalo imithi enathwa langabantwana abancane .Amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe umuthi kanye lendlela okumele usetshenziswe ngayo

Imithi eminengi esiyithenga ekhemesi, kungaba ngoyokukwehlela, kungaba ngamaphilisi, kuyabe kusemabhokisini avaliweyo, njalo amabhokisi lawa wonke ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi lendlela okumele kusetshenziswe ngayo.

Ekhemisi esangweni kwandise ukuba lebhakane eliyabe libhaliwe ibizo lekhemisi. Lokhu kwenzelwa abantu abayabe belayeliwe indawo ababuya bedinga balayelwa lula ngebhakane leli.

Emadolobheni kugcwele ama chemis amanengi lapho okuthengiswa khona umuthi. Abantu bayalayelana lapho okulentengo ephansi eyamaphilisi njalo nxa belayelana bayatshela umuntu ukuthi uzabona ngebhakane elimhlophe eliyabe libhaliwe ibizo laleyondawo. Kuba Lula ebantwini abayabe belayeliwe.

Emadorobheni sokugcwele indawo ezinengi. Lapho okuthengiswa khona imithi. Indawo lezi ziyabe zisemadorobheni, duzane komgwaqo. Ukuze abantu bangathwali nzima., njalo ziyatshiyana. Ezinye ziyabe zilentengo ephezulu.

Ekhemesi sithola imithi eminengi ethengiswayo, elapha imikhuhlane etshiyeneyo. Imithi leyo iyabe isemabhokisini, amabhokisi ayabe evaliwe, esenzela ukuthi umuthi ungatshaywa ngumoya, njalo amabhokisi lawa ayabhalwa ibizo lomuthi.

zinengi indawo lapho osokuthengiswa khona imithi ekhemisi siyahamba sisiyathenga imithi nxa sigula kule indawo kodwa kukhona eminye imithi abayala ukusithengisela yona nxa siyabe singelayo incwadi evela ku dokotela

Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza elisechemis lapho ababeke khona imithi eminengi esemabhokisini atshiyeneyo. Amabhokisi lawa abhaliwe ibizo lemithi ephakathi.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona imithi ekhemisi kwandise ukuba labonogada emnyango njalo kwesinye isikhathi emnyango kuyabe kulephetshana eliyabe libhaliwe kumbe ibhakane eliyabe likhomba indawo iminyango ihlala ivuliwe ukuze abazothenga bengene bekhululekile.

Imithi eminengi esiyithola emachemistry iyabe isemabhokisini amanengi atshiyeneyo amabhokisi lawa njalo ayabe evaliwe ukuze imithi ephakathi ingatshaywa ngumoya njalo ebhaliwe ibizo lomuthi

Ukuqakatheka kwamabhokisi ayabe evalele imithi phakathi ukuze engatshaywa ngumoya njalo amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi oyabe uphakathi benzela ukuthi umuntu nxa ezothenga uyabala okubhaliweyo ebhokisini.

Kulezi insuku izibhedlela azisela mithi eziyipha izigulane ngakho odoķotela bayabhalela izigulane imithi ukuthi bayethenga emakhemisi kukhona amakhemisi athengisa imithi eminengi enathwa ngabantu abagulayo kanye lamaphiisi.

Nxa ufuna ukusebenzela ekhemesi uyahamba uyefundela ukuthengisa imithi leyi abaphonguqhatsha laloba ngubani ngoba kusetshenza ngemithi eminengi etshiyeneyo elapha abantu abagulayo.

Ekhemisi kwesinye isikhathi kukhona umuthi abafika beyale ukukuthengisela nxa uyabe ungelayo incwadi evela kudokotela. Njalo kukhona eminye abakuthengisela yona ungelayo incwadi kadokotela.

Ekhemisi kulapho abezempilakahle abasikhuthaza ukuthi siyethenga khona imithi nxa sigula imithi eminengi esiyithola ekhemisi iyabe isemabhokisini amabhokisi lawa ayabe evaliwe ukuze imithi ephakathi ingatshaywa ngumoya.

imithi eminengi esiyithenga ema khemisi iyabe ise mabhokisini amabhokisi lawa avikela imithi ukuthi engatshaywa ngumoya ikakhulu amaphilizi amaphilizi akumelanga etshaywe ngumoya ayacina engasa sebenzi.

Ukuqakatheka kwamabhokisi ayabe ivalelwe imithi phakathi yikuvikela imithi ukuthi ingatshaywa ngumoya njalo ibhokisi lebhokisi liyabe libhaliwe umuthi ophakath lokuthi usetshenziswa njani

Ekhemisi kulapha okuthengiswa khono imithi etshiyeneyo eyelapha abantu kukhona njalo le mithi enathwa ngabantwana abancane iyabe ibhaliwe indlela abazali okumele benathise ngayo abantwana imithi leyi.

Abanye abantu bahlala khatshana lalapho okuthengiswa khona amaphilisi abalezi mota zabo bayabuya ngezimota kukhona indawo abafika bemise khona imota zabo nxa bengena bethenga amaphilisi ekhemisi

Ekhemesi kulekhabothi elombala omhlophe lapho okugcwele khona imithi eminengi etshiyeneyo esemabhokisini atshiyeneyo imithi eyelapha abantu abagulayo kulapho esithi nxa sigula siyekhona sisiyathenga imithi

Ekhemisi sithola izinto ezinengi ezithengiswayo ezigoqela uchago olunathwa ngabantwana abancane nxa omama bengasamunyisi kukhona njalo lelambazi elidliwa ngabantwana abancane kanye lamaphilisi lemithi yokukhwehlela.

Imota ethwala abantu abagulayo imile ekhemisi. Imota elombala omhlophe lomzila obomvu ime endaweni elotshani obuluhlaza kanye lamaluba acecisileyo.

Abantu abasemkhankasweni wezempilakahle. Abezempilakahle bagqoke izikipa ezifananayo. Ezilombala olithanga. Ezibhaliweyo ngemuva ngamabala amnyama. Kukhona njalo imithi esemagabheni. Abezempilakahle abasebenzisayo, nxa belapha, izigulane kule indawo.

Emkhankasweni wezempilakahle kukhona labantwana kule indawo. Sebeqedile ukwenza umkhankaso sebezihlabelela abantu bajabulile abesilisa kanye labesifazana bagqoke izikipa ezifananayo.

Abezempilakahle bayasindisa impilo zabantu kungaba nzima sekulomkhuhlane osumemezthekile bayasukuma bebuye esigabeni belanda ukuzovikela abantu emikuhlaneni leyi nxa behlatshwa amajekiseni bayabahlaba njalo bebafundise lendlela okumele bezivikele ngayo abantu

Abezempilakahle abasemkhankasweni esigabeni endaweni elotshani obuluhlaza bagqoke amajazi amhlophe Owesilisa uthwele i mic esandleni uyaxoxisana lezakhamisi zibuye ngobunengi

Abantu abase mkhankasweni wezempilakahle abesilisa kanye labesifazana, abezempilakahle bafike bafaka amatende endaweni elotshani obuluhlaza. Amatende alombala omhlophe, kulapho abahlezi khona behlola abantu imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Emkhankasweni wezempilakahle abantu babuyile bezohlola imikhuhlane etshiyeneyo. Owesilisa bamthatha igazi emunweni . Owezempilakahle ehlola igcikwane le HIV .

Abantwana besikolo abasemkhankasweni owezempilakahle abasakhulayo. Siyayibonga intsha ukubona iphatheka emsebenzini wezempilakahle ngoba bayathola ulwazi olunengi. Kunengi abafika bakufundiswe kule indawo njengabantwana abasakhulayo.

abezempilakahle basesigabeni bagqoke impahla ezimhlophe abantu basukume ngobunengi bebuya kule indawo belanda ukuzohlolwa imikhuhlane etshiyeneyo egoqela umkhuhlane we BP kanye lomkhuhlane wetshukela leminye etshiyeneyo

Abesifazana ababili, omunye uzithwele isisu sesisikhulu uhlezi, eceleni kwakhe omunye uyabobotheka uveze amazinyo amhlophe, bazijabulele bayazixoxela ngesikhathi sabo sokuzithokozisa

Ibhakane elikhulu elisesigabeni, elilomfanekiso wesililsa kanye lowesifazana. Ibhakane leli lixwayisa abantu esigabeni ukuthi abahambe beyehlolwa bonke igcikwane le HIV ezibhedlela

Ibhokisi elilethulusi elihlola igcikwane le HIV kumbe imikhuhlane ethelelwana emacansini. Abantu abasathwali nzima, sebethenga amathulusi lawa besiyazihlola ngekhaya.

Zinengi izinto omama abangazivikela ngazo ukuthi bengazithwali. Kukhona ijekiseni okubizwa kuthiwa yi "DEPO PROVERA".Ijekiseni leyi ihlatshwa omama ukuthi bengazithwali njalo abanye ngabanatha amaphilisi.

Abantu abasemkhankasweni owezempilakahle. Abantu bezempilakahle bagqoke izikipa eziluhlaza. Bayafundisa abantu indlela okumele bezivikele ngayo nxa besiya emacansini. Obaba bayaphiwa amajazi abakhwenyana, omama njalo bayaphiwa lamaphilisi okuzivikela ukuthi bengazithwali.

Ithekhinoloji isiphucukile kulezi insuku omama abazithweleyo esibhedlela kukhona imitshina abafika bebahlole ngayo batshele umama ukuthi uzithwele umntwana oyinkazana noma ongumfana.

Kuqakathekile ukuthi nxa lithandana kuyindoda lomfazi livakatshele kwabezempilakahle beyelihlola umkhuhlane weHIV lonke lobabili lihlale likwazi imkhuhlane eliyigulayo

Owesilisa uyaziyelula uhlezi phansi ubambe unyawo lwakhe, ugqoke inkombalanga esandleni uyazelula ukuze imsipha ijayele nxa umuntu lowu esegijima akahlutshwa yimsipha yikho behlala beziyelula.

Abantu abayenza imidlalo eminengi etshiyeneyo, ikhona imitsihina ihlola imizimba yabantu laba. Iyabe ihlola ukuthi umzimba walomuntu ulungele ukuthi ayenze lo mdlalo. Imtshina leyi minengi, njalo iyabe kukhona lembheda lapho abbalalisa nxa bebahlola.

Kuqakathekile kwesinye isikhathi ukuthi umuntu engalimala esemdlalweni aqale ngokuzithobathoba umzimba athole uncedo engakajigimeli esibhedlela esiyabonwa ngodokotela.

Abantu abayenza ezemidlalo kumele bedle ukudla okwenza imizimba yabo ihlale ihlanzekile ngaso sonke isikhathi njalo u ukudla okuqinisa imizimba ukudla okugoqela ama aphulu, ama orantshi kanye lama avokhado lemibhida.

Kudala owesilisa egijima usegijime umango omude usediniwe njalo useginqile usezithela ngamanzi ukuze ezwe ukuqandelela emzimbeni ugqoke isikipa esiluhlaza.

Owesilisa owayelimele emncintiswaneni wokugijima usezama ukuhamba usesibhedlela udokotela umnike eyinye insimbi emncedisa ukuthi enyathele engezwa ubuhlungu obukhulu kakhulu.

Abantu abayenza ezemidlalo kukhona ukudla odokotela ababatshela ukuthi bekudle ukudla lokhu kuyenza imizimba yabo iqine njalo ihlale ihlanzekile ukudla lokhu kugoqela imbhida amazambane ama apple lokunye okutshiyeneyo.

Nxa kulemncintiswane zebhola kuyabuya abezempilakahle esibabiza sithi ngabe red cross bayabe belembheda lapha abantu abathi bengalima bayabafaka khona bebakhiphele phandle bebesebebayelapha beqede bebegijimisele esibhedlela

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo kungaba yikuugijima Isikhathi esinengi umuntu uyakwanisa ukulimala ngakho kuqakathekile ukuthi agijimele esibhedlela eyethola usizo kubodokotela

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo kungaba yikugijima kumbe ukudlala ibhola kuqakathekile ukuthi behlale bezelula imizimba yabo njalo umuntu wakhona akumelanga abe yisidudla kakhulu kumele ehlale elomzimba olingeneyo, njalo umuntu oyenza ezemidlalo kukalutshwana ukuthi ahlaselwe yimikhuhlane.

Kukhona odokotela abahlola abantu abayenza imidlalo etshiyeneyo bayabe behlola ukuthi imizimba yabantu laba ingabe ilungile ukuthi umuntu ayenze umdlali lowo oyabe efisa ukuyenza.

Owesilisa othe egijima wakhubeka walimala idolo bahle bamgijimisela esibhedlela. Owezempilakahle udokotela uyamelula idolo, ulele ugqoke isikipa esimhlophe.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo, bengabe bethanda ukugijima. Kumbe bedlala ibhola. Kuqakathekile ukuthi abantu laba benathe amanzi amanengi, ngoba bayabe beginqa nxa besenza leyomidlalo. Umuntu nxa eginqa uphuma amanzi, njalo benzela ukuthi umuntu engaquleki nxa egijima.

Amathulisi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela, nxa behlola abantu. Kukhona amathulusi okuhlola umkhuhlane wetshukela, okuhlola i 'BP', okuhlola ukutshisa komzimba womuntu ogulayo. Ngeminye eminenginengi.

Odokotela wesifazana ohleziyo osemsebenzini ogqoke ijazi elimhlophe kulebhuku lapho obhala khona besebenzisa usiba kukhona njalo lomabonakude phambi kwakhe, inhle ihofisi kadokotela lowu.

Indlu lapho okuhlolwa khona izigulane, kulemtshina kukhona imbheda lapho ezifika zilala khona, kukhona njalo lesitulo esihlala udokotela esilombala omnyama esilamavili phansi, kuhlanzekile akula ngcekeza.

I"technology" isiphucukile kulezi insuku. Zinengi izinto ezisetshenziswa ngabantu abanye bengasebenzisa omakhalekhukhwini babo, abanye njalo ngabasebenzisa ama laptop. Bayabhala izinto eziqakathekileyo kuma laptop kanye labo makhalekhukhwini.

Ithulusi elombala ocazimulayo kanye lomnyama esetshenziswa ngodokotela esibhedlela nxa behlola ukutshaya kwenhliziyo yomuntu. Kukhona njalo le lephuthophu lapho odokotela ababhala khona izinto zabo ezinengi.

Abantu abanengi abahlala emaphandleni isikhathi esinengi nxa begula basebenzisa imithi yesintu ilula ukutholakala kibo ngoba imithi leyi bayithatha ezihlahleni ezigcwele egangeni.

Isihlahla esitholakla egangeni esilama hlamvu aluhlaza lamaluba amhlophe. Abantu bayathatha amahlamvu esihlahla lesi kanye lamaluba .Abagulayo bezelapha .Njalo abantu abanengi kulezi insuku sebezisebenzisela imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala.

Amahlamvu ezihlahla ezigcwele egangeni ezitshiyeneyo ,abanye bayazelapha ngama hlamvu lawa nxa begula abanye njalo ngabathatha impande zezihlahla abanye bathathe amaxolo

Abantu abanengi abazelapha ngemithi yesintu, imzimba yabo ihlala iqinile ngaso sonke isikhathi. Kulula ukuthola imithi yesintu, yikuthatha amahlamvu ezihlahla kanye lempande nxa ugula.

Izihlahla ezigcwele egangeni ezinye njalo zilobungozi ebantwini ayisizo zonke eziyelaphayo. Umuntu kumele abekwazi ukuthi isihlahla esinje siyelapha umkhuhlane onje.

Izihlahla ezigcwele egangeni. Izihlahla ziyamila laloba kuyiphi indawo, zonke ziloncedo. Abantu abanengi abathanda ukusebenzisa imithi yesintu bayithatha ezihlahleni zonalezi ezigcweleyo

Imithi yesintu iyatshiyana, abanye bayasebenzisa amahlamvu enjalo eluhlaza abanye njalo ngabawawomisayo, abanye ngabathatha impande , abanye ngabasebenzisa amaxolo konke lokhu kuyelapha nxa ugula

Kuhle ukuthi nxa ugula uzilaphe ngemithi yesintu ngoba ilula ukutholakala siyithola ezihlahleni ezigcweleyo egangeni ezemvelo akula mali oyikhiphayo yikho abantu abantu abanengi bezilapha ngemithi yesintu.

Imithi yesintu kulezi insuku abantu abanengi sebezi sebenzisela yona ngoba ilula ukutholakala awuthwali nzima siyithola ezihlahleni ezigcweleyo egangeni ezemvelo. Izihlahla lezi akula okubuzayo ukuthi uthathani ngoba azila mnikazi ziyazimilela nje egangeni.

Ukuqakatheka kokusebenzisa umuthi wesintu. Okwakuqala, bonke abasebenzisa imithi yesintu imzimba yabo ihlala ihlanzekile, njalo abaphongkugulagula njalo abantu bakhona bakhangeleka belokhe besesebatsha laloba beyabe sebekhulile.

Abantu bakudala babengahambi ezibhedlela njalo izibhedlela zazikhatshana babebona kungcono ukuthi nxa begula bezisebenzisele imithi yesintu abayithola ezihlahleni ezinengi abayithola egangeni

Imithi yesintu sebeyihlanganise leminye eyakulezinsuku eyesikhiwa, bayayenza amafutha okugcoba, kwesinye isikhathi bayayenza amaphilisi ayabe esemagabheni kumbe emabhokisini, njalo kwesinye isikhathi bayayenza isepa yokugeza.

Eminye imikhuhlane abantu abayigulayo iyabe ingadingi isibhedlela abanengi bayezelapha ngemithi yesintu ngabathatha amahlamvu bebilise benathe abanye njalo ngabathatha impande.

Igabha elimhlophe elibhaliweyo ngamabala aluhlaza. Igabha leli lilomuthi wesintu phakathi. Kulezi insuku imithi yesintu isithengiswa emadolobheni iyabe ifakwe emagabheni.

Imithi yesintu iqakathekile empilweni zabantu. Kukhona njalo amafutha okugcoba asesenziwa ngemithi yesintu. Bayabe beyihlanganise leminye imithi yesikhiwa besenza lawomafutha agcotshwa ngabantu abalezikhumba ezilezilonda kumbe abantu abafuna izikhumba zabo zihlale zizinhle.

Isigubhu esilomuthi wesintu esilombala olithanga sivaliwe sibhaliwe njalo ngamabala abomvu ibizo lomuthi lendlela okumele umuthi usetshenziswe ngayo. Iqakathekile imithi yesintu njalo iyenza imizimba yabantu ihlale ilungile.

Edolobheni kukhona indawo lapho okusekuthengiswa khona imithi yesintu. Imithi baye beyifake emagabheni amhlophe, amanye njalo elezivalo ezilithanga kumbe izivalo eziluhlaza.

Ukuqakatheka kwemithi yakulezinsuku, kukhona amaphilisi asesenziwa ngemithi yesintu. Ibalulekile kakhulu njalo imitji yesintu ilula ukutholakala. Umuntu osebenzisa umuthi wesintu umzimba wakhe uhlala uqinile ngasosonke isikhathi.

Isihlahlakazana esisithola egangeni isihlahlakazana lesi lichena ichena lidlala indima enkulu kakhulu empilweni zabantu kanye lezifuyo esizithola emakhaya

Ezinye izihlahla abantu abazelapha ngazo ziyahlanyelwa emakhaya Akulasidingo sokuthi umuntu ayezidinga egangeni ecine eselunywa zinyoka. Kukhona ezinye izihlahla ezilamaluba inyoka ziyathanda ukuhamba kulezo zihlahla zilanda amaluba. Ngakho abantu bayaxwayiswa nxa besiyadinga izihlahla beqaphele inyoka egangeni.

Amafutha asetshubhini elombala omhlophe. Ebhalwe ngamabala amnyama. Amafutha lawa ayenziwe ngomuthi wesintu. Ohlanganiswe lomunye umuthi wesikhiwa.. Usenzelwa abantu abalezikhumba ezilumayo.

Izindlu zezinyanga ungangena phakathi kugcwele imithi eminengi etshiyeneyo, eminye njalo iyabe iyizigojana eminye iyabe isgigigiwe yaba yimphuphu. Izinyanga zisebenzisa imithi leyi nxa ziselapha abantu abagulayo ababuya kule indawo.

Sokulezitolo emadolobheni lapho okuthengiswa khona imithi yesintu eminye bayabe beyifake emabhokisini ibhaliwe ibizo lalowo muthi iminye njalo bayabe beyifake emambodleleni lawo ayabe ebhaliwe

Eminye imithi yesintu sebeyifaka emagabheni amagabha ayabe elombala omhlophe elesivalo esimhlophe ebhaliwe njalo ukuthi umuthi ophakathi usetshenziswe njani.

Imithi yesintu iqakathekile empilweni zabantu kukhona njalo amaphilisi aseyenziwa ngemithi yesintu amaphilisi ayabe esebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kwezinye indawo ngabomvu imithi yesintu iqakathekile

Amanye amaluba ahlanyelwa egumeni ekhaya alusizo kakhulu ayelapha eminye imikhuhlane. Amaluba lawa ayabe elamahlamvu aluhlaza abanye bayathatha impande zamakiba lawa besiyazilaoha imikhuhlane etshiyeneyo.

Kulezi insuku sebesebenzisa imithi yesintu ukuyenza amafutha okugcoba kumbe ukuyenza isepa yokugeza. Amanye amasepa ayabe eyenziwe ngama 'AVOCADO' ehlanganiswe leminye imithi yesintu.

Ukuqakatheka kwemithi yesintu kulezi insuku imithi yesintu isisenza lamaphilisi bayabe behlanganise leminye imithi yesikhiwa, amaphilisi ayabe esegabheni elivaliweyo ukuze engatshaywa ngumoya njalo igabha lakhona lilombala omhlophe.

Abantu abanengi ababulawa ngumkhuhlane wokukhwehleela umuntu uya sikelela ilemoni ehlanganise legalic kanye leginger abilise abesethela enkomitshini enathe kuyelapha kakhulu isifuba esibuhlungu

Amafutha okugcoba aphakathi kwetshubhu emhlophe. Amafutha ayenziwe ngemithi yesintu eyabe isihlanganisiwe leminye eyesikhiwa. Amafutha lawa anceda kakhulu abantu abalamaqhubu emzimbeni.

Imithi yesintu iyelapha kakhulu. Eminye imikhuhlane ayabe ingafuni ukuthi umuntu aye esibhedlela. Iyabe ifuna ukulatshwa ngemithi yesintu ukuze iphele du njalo imithi yesikhiwa leyi iyalalisa umkhuhlane

Imithi yesintu siyisebenzisa ngendlela ezitshiyeneyo. Abanye ngabathatha impande bezifake ezigumbini bethele amanzi, umuntu ahlale insuku ezintathu anathe. Abanye njalo impande bayaziwomisa besebezigiga zibe yimpuphu umuntu efake elambazini nxa esidla.

Ukuqakatheka kokusetshenziswa kwemithi yesintu. Eminye njalo imithi yesintu sebeyenza ngayo amaphilisi kwesinye isikhathi benze ngayo amasepa okugeza. Imithi yesintu iqakathekile empilweni zabantu. Isebenza imisebenzi eminengi.

Isihlahlakazana esisithola egangeni esilombala oluhlaza okuthiwa licena. Icena lingumuthi omkhulu kakhulu emuntwini olezilonda njalo liyelapha kanye lezifuyo emakhaya, iqakathekile kakhulu empilweni zabantu.

abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu abantu abahlali begula njalo imizimba yabo ihlala iqinile ngaso sonke isikhathi labantu bakhona bayaphuza ukuluphala loba umuntu esemdala uyabe ekhangeleka elokhe emutsha

Izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza sizithola isikhathi esinengi egangeni. Izihlahla lezi zilusizo kakhulu empilweni zabantu abasebenzisa imithi yesintu nxa begula kulapha abathola khona usizo ezihlahleni lezi abanye ngabasebenzisa amahlamvu abanye njalo ngabasebenzisa impande.

Imithi yesintu siyisebenzisa ngendlela ezitshiyeneyo, kukhona abasebenzisa amahlamvu enjalo eluhlaza abanye njalo bayawawomisa bebe sebewagiga bewasebenzise eseyimpuphu. Abanye ngabathatha impande, abanye ngabathatha amaxolo njalo imithi leyi iyaqinisa imizimba yabantu.

abantu abasebenzisa imithi yesinto nxa beselapha abantu abagulayo bababiza kuthiwa zinyanga ,inyanga zelapha abantu nge mithi yesintu eziyigebha ezihlahleni ezigcwele egangeni ezitshiyeneyo

Ubuhle bokuzisebenzisela imithi yesintu, ilula ukutholakala abanye bathatha amahlamvu abanye ngabathatha impande abanye ngabathatha amaxolo ezihlahleni ezigcwele egangeni ezemvelo.

Ubaba othengisa imithi yesintu, isebhodleleni. Ukhona owesifazane obuzabuza ubaba umbuzo, uthwele imayikhi. Ubaba uyacasisela lokuthi imithi yakhe uyithola ezihlahleni. Igcwele emagabheni, eminye njalo isemabhodleleni.

Abantu abanengi abakudala babezelapha ngemithi yesintu loba umuntu engaze agule njani lokhu kwakusenziwa yikuthi izibhedlela zazikhatshana ngakho abantu babona kungcono ukuthi bezisebenzisele imithi yesintu.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezinye izihlahla ziyathela izithelo ezidliwayo, kule sihlahla esisithola egangeni kwesinye isikhathi siyatholakala ekhaya esibizwa kuthiwa lipopo, silusizo kakhulu amahlamvu aso kanye lezithelo zepopo.

Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu loba bengaguli, abanye bayazisebenzisela. Uthole umuntu nsuku zonke nxa esidla ilambazi uyafaka umuthi. Abanye njalo ngabanatha izigojwana zemithi, abayabe bezifake ezigubhini, bathela amanzi. Imizimba yabo ihlala iqinile ngaso sonke isikhathi, njallo kabaphombu kubanjwa yimikhuhlane.

Isihlahlakazana esilamahlamvu amancane esimila endaweni egcwele amatshe. Isihlahlakazana lesi silusizo kakhulu empilweni zabantu abasebenzisa imithi yesintu, siyelapha eminye imikhuhlane

Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesiNtu imizimba yabo iqinile njalo abahlali begula. Imithi yesintu iyelapha kakhulu njalo iyenza abantu nxa sebekhulile bakhangeleke njengabantu abancane.

Eminye imithi yesintu esizilapha ngayo masigula ngamalemoni, ilemoni uyalisikelela uhlanganise lejinja kumbe legaliki ubilise uqede unathe umsobho kuyelapha kakhulu isifuba esibuhlungu.

Imithi yesintu siyisebenzisa ngedlela ezitshiyeneyo abanye ngabawomisa amahlamvu bewachole abanye bathatha amahlamvu enjalo eluhlaza bezelaphe ngawo abanye ngabathatha impande bezifake ezigubhini bethele amanzi abanye bayabilisa amaxolo

ukuqakatheka kokusetshenziswa kwemithi yesintu abantu abanengi abasebenzisa imithi leyi abaphumbu nukuula nje njalo abantu bakhona bahlala imizimba yabo iqinile umuntu loba eluphele uyabe elokhe ekhangeleka esase mutsha

Ukuqakatheka kwezihlahla ezigcwele egangeni ezinye izihlahla abantu bathatha amahlamvu abanye njalo ngabathatha izithelo zezihlahla ezinye ziyadliwa ziyelapha eminye imikhuhlane njalo ziyaqinisa imzimba yabantu

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo kukhona sihlahla okuthiwa ngumganu omama abanengi abaqeda kubeletha bayathatha amaxolo esihlahla lesi esiyazelapha amaxolo

Imkhuhlane efana labomvukuzane labosiki iyabe idinga ukuthi umuntu asebenzise umuthi yesintu ukuze umkhuhlane lowu uphele du emzimbeni. Ngakho abantu abanengi bazisebenzisela yona imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala.

Ikhona eminye imikhuhlane esiyigulayo ,eyabe ingafuni ukuthi uhambe esibhedlela ngoba amaphilisi ayalalisa leyi mikhuhlane. Imikhuhlane leyi igoqela imvukuzane kumbe umkhuhlane wesiki uyabe udinga umuthi wesintu ukuthi ulaphe ngawo.

Izihlahla ezigcwele egangeni akusizo zonke ezelaphayo. Ezinye njalo zilobungozi okuqakathekileyo yikuthi umuntu abekwazi ukuthi isihlahla esinje silapha umkhuhlane onje.

Umsobho wamahlamvu esiwathola egangeni uyelapha kakhulu abantu abalezilonda. Bayathontisela umsobho lowu esilondeni, ngemuva kwensuku ezintathu uzabona izilonda seziqala ukuphola.

Amaluba asiwathola egangeni amaluba lawa alosizo kakhulu ayelapha eminye imikhuhlane emzimbeni yabantu amaluba alombala oluhlaza njalo amaluba lawa atholakala egangeni kumbe emakhaya abanye bayawahlanyela.

Ukuqakatheka kokusebenzisa imithi yesintu, imizimba ihlala iqinile njalo abantu bakhona abaphombukugula mahlayana njalo imithi leyi ilula ukutholakala. Akula mali oyikhiphayo, yikuzisebenzisela izihlahla ezigcwele egangeni.

Imithi yesintu isetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo kukhona njalo imithi elemikhuna nxa uyisebenzisa kukhona imikhuba okumele uyilandele abanye njalo bayachola amahlamvu ezihlahla abanye njalo ngabagiga impande abanye ngabasebenzisa amaxolo enjalo.